Omuvugi wa piki ashutami aha piki ye nagivuga ajwaire esaati ya kapeere piki ye n'ey'erangi erikutukura ariyo navuga omu muhanda eseeri y'oruguuto hariho abantu bemereire kandi hariho n'emiti hariho n'amaju.